Etɔ si dzi nyakpɔ aɖe ele fi. Ekpe aɖewo hã le fi mi. Atsi agɔtsi hã wo le fii. Br e brigi aɖewo hã to fi mi. exɔ dziƒoxɔ kɔkɔ ʋi aɖe hã le fi mi.

Ameha gbogbo aɖewo tɔ ɖe yameŋu aɖe gbɔ, agbalẽ kple nuɖewo kple rɔba wo kaka ɖe anyigba wole fɔfɔm ame aɖewo do awu hee, ame aɖewo agbalẽ go hã le afi ma. Nyɔnu hã le woƒe dome.

Dɔnɔkɔdzi, dɔnɔ ɖewo mlɔ anyi, ɖewo nɔ anyi. Ame aɖewo tsi atsitre ɖe fi mi. Wole tsi dam ɖe ame ɖewo dzi.

Ɖevi aɖewo le zɔzɔm, ŋutsuvi woame eve, nyɔnuvi ɖeka, nyɔnuvi ele ŋutsuvi woasi ɖe asi, ŋutsuvi ɖeka ele ŋu aɖe kum ekɔ eƒe abɔ ke de egɔme le kukum, ebexɔ aɖewo le efi mi, evi ŋutsuvitɔ edo awu ele orengi, ɖeka do awu blu.

Ame sugbɔ aɖe wole etsi aƒu to. Efia la nyakpɔ ye dziƒo kɔkɔ aɖe le aƒua ƒe megbe. Ame aɖewo le tsia me. Ame aɖewo le nu ɖum. Ame aɖewo le zɔzɔm. Ame aɖewo le eke me. Agbadɔ aɖe le fimi.

Emɔzɔla aɖewo le emɔ dzi le emɔ zɔm. Eɖewo kpla bag ɖe dzime, eɖewo lé eɖe le abɔ. Evi ŋutsuvi ɖɔ kuku le woƒe megbe. Afi ma egbe le afi ma. Eɖewo kɔ ɖewo le eta dzi.

Ame ɖe, ameha gbogbo aɖewo le fli me lé galo ɖe asi, woyina le etsikuƒe. Ŋutsuɔ ɖeka le etsie nu le etsi ku, edo abɔwu kpui, nyɔnu ɖeka do siketi didi, ŋutsua ɖewo ɖɔ kuku.

Nyɔnu aɖewo ame le tome le ɣeɖum ɖewo kɔ avɔ gba akɔ afɔkpa dzonu ha le kɔ nawo wokɔ nu ɣi bla ta ɖewo le asi nawo ame gbogbo aɖewo le woƒe megbe woawo ha ta avɔ ɖe akɔta

Ame aɖewo le afi ɖe. Kpovitɔ hã va yina ɖe teƒe aɖe. ame aɖewo do awu aŋutiɖiɖi. Ŋutsu aɖe le nu kplɔm, edo awu ʋie, ŋutsu aɖe le fi mi le nu kpɔm. Wokɔ nuwo kɔ da ɖe gakpo dzi le fi mi.

Nyɔnu woame etɔ wole tɔsisi aɖe to. Atiglinyi aɖe hã le afi ma. Nyɔnuwo pete woɖɔ kuku. Seƒoƒo nyakpɔ aɖe hã le afi ma.

Ame aɖewo va Edukplɔla gbɔ be yewoa ƒonu kple wò. Kpovitɔwo be yewo melɔ o. Woƒu du kplɔ wò ɖo. Ame aɖewo hlẽ, eɖewo ɖɔ kuku, aɖewo ɖɔ ŋuti wuie eɖewo le woƒe mobile phone ɖe asi.

Eŋu aɖe kpɔ afɔku eŋu ʋi aɖe kpɔ afɔku, amodo, amewo le afi ma, ame aɖewo le kaƒomɔ dzi, amewo le piktsa tsom, eŋuʋi kɔkɔ aɖe le woƒe megbe. Ati kɔkɔ dama ɖe gbogbo aɖe le afi ma, ame aɖewo ɖɔ kɔkɔ, ame aɖewo do awu ʋe.

Ame sugbɔ le ameɖibɔ me, ame ɖewo do awu ʋe, ame ɖewo wole edo ɖee, ame ɖewo wokɔ aɖaka le dede le edoɔ me.

Ame sugbɔ yaa wò le srɔ̃ɖem. Amewo sugbɔ ɖe aɖe ƒea. Ame kewo kpe ɖe nyɔnua ŋuti , wòdoa awu dzɛ. Ame yike wò kpe ɖe ŋutsu ŋu do awu anɔ legbe blak yibɔ. Nyɔnua, ŋutsua tse do awu ɣie. Fimi nyakpɔ.

Amewo sugbɔ ɖe ablɔ dzi ame aɖewo do ŋɔtiwui kle atike gem ɖe nume eve ŋutsuvi, ame aɖewo nɔ anyi, ame aɖewo tsi atsitre ame aɖewo bla ta eye wokɔ enu white bla ta, ame aɖewo le atsi tre eye ame aɖewo le piktsa tsom.

Kɔƒe aɖe me. Evi ŋutsuvi tɔ ɖe ebɛxɔ aɖe xa. Evi nyɔnuvi kple evi ŋutsuvi wolé agba lé ta. Evi ŋutsuviɛ do awu ʋee lé agba yibɔ ale le ta.

eʋu sugbɔa ɖewo le dɔwɔm le afiɖe eveaɖewo le eʋe ɖem eɖewo ku ekɛ kɔ vɛ amoɖowo le eʋuɔ tame ekpe hã le afima amoɖowo hã tɔɖe afima aʋua ɖe eʋu yi kple ʋu yibɔ ɖowo hã va tsome

Ame gbogbo aɖewo le emɔ me tsom, eɖewo yina le dɔme, eɖewo kpla bag ɖe dzime, eɖewo kpla bag ɖe woƒe axadzi, dziƒoxɔ gbogbo aɖe le woƒe megbe, ati dama aɖe hã le woƒe megbe.

Kɔdzi xɔme. Nurse le ɖevi ɖe asi. Atike le afima. Ɖevia do awu ɣi, nyɔnu ɖeka tsɛ do awu ɣi.

Nyɔnu, amewo va atike ƒle ƒe, nyɔnu ke le atike dzra, edo awu ʋe, eɖɔ gaŋkui, ame ɖewo nɔ anyi, ame ɖewo nɔ atsitre, zikpuie le yibɔ, nyɔnu do avɔwu, wonɔ anyi ɖe zikpui rɔbatɔ me, atike le wo gbɔ.

Nyɔnu aɖe yi kɔdzi. Ɖɔkita kɔ nane kɔ le eŋku kpɔm ne. Ɖɔkita etsi tsitre. Edo awu ɣi. Eɖɔ ŋɔti wu. Nyɔnu kekeɛ wò kɔ nua le ŋku kpɔm ne la, ebla taku.

Ŋutsu aɖewo le etsi me zɔm. etsi ɖo fi mi. Ŋutsua le aŋeto ɖe ta. Edo awu dzi, edo atakpui. Amewo sugbɔ ɖe fi mi.

Ŋutsu woame tɔ̃ wotɔ lɛ amatsidzraƒe. Ŋutsu ɖeka do abɔdidi ʋe do atadidi lɛgbɛ yibɔ. Ele nu ƒo kple.

Kpovitɔ wole ame gbogbo aɖe ɖe eŋu ɖe me wole ameawo ɖim, eewo kpla bagi le dzime, eɖewo do awu dzɛ̃e, eɖewo nɔ eŋua tame, eŋu aɖe le efi mi.

Ŋutsu aɖe wole afiɖe le ʋu ƒom. Ɖeka Do awu ɣi, woame eve medo awu o. Exɔ la le ɣie.